Niriba pam biɛni mi bɛ mee taɣaya ka man rifirijiis nima tiŋ niyi dam ka bɛ chena la bɛ mee ni cheni luɣushɛli polo di ŋmanila bɛ kperila morini ka tihi biɛni ka tingbani maa mee kuli ŋmani la paakini ka bɛ doli chena amii bɛ yen chaŋ mi ti gbe nimaani bee bɛ yen chaŋmi ka labina bɛ mini naawuni n lee mi.

Niriba zami niriba ata n-nyɛ ba yino nyɛla poliŋga bɛ mi zaa nyɛla Silimiinsi yino kpa ninkpar'sabinli moto maa mi nyɛla moto piɛlli ka zaɣ'dozim be dini ka zaɣ'buluu gba be dini.

Niriba ata zami ka bi sabi luɣushɛli polo ni fiili Islam ka mopila beni ka kpaluhi be nimaani ka tingbani maa nyɛ tingbani sabinli ka yɛri beni ka tasibahanima beni ka baaji beni ka baaji maa mihi maa nyɛla mi'piɛla ka so zaŋ noosi maaki zaŋ niŋ o noli.

Niriba ayi zami yino yela liiga dozim ka yino ye liiga sabinli ka gbubi foon ka binyɛhiri buluu ʒeya ka zaɣ'dozim lan beni ka maʒininima yaɣiya o gbuni ka o maani li.

Niribi ʒemi ka shɛb ye liiga ʒehi ka shɛb ye liiga ŋmahi ka shɛb mi ye liiga dozim ka tingbani maa nye tankpagbuligu ka bɛ wari waa afirikan waa ka bi mi wari maa teeku shee min nyeli bihipiɛla mi n kuli nyeli.

Silimiinsi n chana bɛ mi ni chani maa bɛ galisiya pam ka vuri bɛ baaginima ka shɛbi nyahi bɛ baagi ka bii be bɛ nyaaŋa ka zɔri ka mɔri be nuzaa zuɣu zaɣbuluu n nyeli mɔri maa di viɛlli pam n tɛha rifurigee gba n nyeba maa ka maa Silimiintiŋ ni yi damla.